Ayamatunda ahishiye atatu ateretse hasi adufitiye akamaro kenshi mubuzima bwacu bwa misiyose tuyakoresha mukuyagaburira abana bakiri bato avanze nimihwi .

Umukecuru yikoreye inkwi agiye gutahana muhira kugira ashobore gucana atekere abana biwe n'umugabo mbese ashobore guteka ibintu vyose ashaka.

Ishamba ryuzuyemwo umukungugu ariwo ugiye kwica abantu benshi harimwo abari muza bukuru, nabana bakiri bato badashobora gutambuka.

Iyi butike iri mu gisagara ca Bujumbura, iherereye aho bita mw'i Jabe. Muriko muraraba hariho amakaziye arimwo pirimusi, amavuta yo kwisiga, n'ivyo kunywa bitandukanye.

Aha tugeze mu gisagara ca Bujumbura aho mubona umugabo afise ipikipiki n'uyundi ari iruhande yiwe yambaye umupira utukura ariko arahamagara mugenzi wiwe ngo ahamusange.

Akazuba k'umuhondo ku kiyaga Tanganyika, abarovyi bariko baraharaba nabo bagiye kwoga bafise ibintu vyinshi bitwaje.

Iyi nzu iri mu ntara ya Kayanza yubatswe mu mwaka uheze, aho nyirayo yabuze ukuntu yoyigurisha kubera abantu bose barayitinye, ifise umwanda mwinshi.

Aho hantu huzuye imikaratusi myinshi, haraye haguye imvura nyinshi cane. None abantu babuze uko bava mu mazu yabo kugira bashobora kugenda mu buzi bwabo bwa misi yose.

Iri shamba ryuzuye ivyondo n'amazi menshi asa nabi, ku buryo abantu bose babuze ukuntu bataha iwabo gusanga imiryango yabo.

Iri shamba ni ryo rizokorerwamwo ibikorwa rusange, eka umwanda niwo uharanga abaturanyi bose basabwa kuza bafise ibikoresho bitandukanye harimwo amashoka, isuka kugira bakoreho amasuku.

Iyi pikipiki iri mumurima wokwa Buramatari bariko barayirondera ngo hari umuntu yayivye kugeza izi saha amakuru twamenye nuko umugore wiwe ariwe aje kuyitora.

Mwishamba rya Mpanda, abungere bimyaka mirongo itanu aho bivye inka, bagiye kuyibaga ngo kugira bayisangire. Ariko hariho imigwano myinshi bamwe bashaka kuyigurisha.

Iyi etaji yo mu ruvumera irimwo ivyumba cumi imiryango ,cumi nitanu aho bakoreremwo ubucuruzi bwo kudadaza impunzu.

Uyu mugore ariko aratwenga afise indobo yubururu, impande yaho hariho umuryango ukozwe mu mbaho, inkoko zimwe ziriko zirinjira izindi nazo ziriko ziratoragura umuceri.

M'urupangu harimwo inka zibiri, imwe n'inyana, inyuma yaho hari umukobwa yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro nibirato vyera. Hama acaniriye imbabura umwotsi uriko uraduga.

Uyu mugore afise Inkoko yuzuye imboga ,ariko ,ariko aribaza ingene izo mbona zisa gukwira umuryango wiwe wose munini, afise abana benshi bakunda kirya ariko ntaziko zisa gukwira.

Ibikoko biriko birota akazuba muri Rusizi, aho biriko biraganira kukazuba gatotahaye, birindiriye ko amasaha yokurya agera kugira bishobore gutahuka.

Ikajaga amazi yaraye ateye imiryango itandukanye k'uburyo badashobora kuva munzu zabo ahubwo bakoresha ubwato kugira abana bashobore kugenda baje ku ishuri abavyeyi nabo bashobore kugenda mu mirimo yabo isanzwe.

Muriri shamba harimwo abagabo benshi bafise inkoni ninkaho bariko bararagira iz'inka; zifise amabara yirabura hariho n'izindi zifise amabara yera , kuruhande rwaho har'ibiti vyinshi.

Irishamba ririmwo ibigori vyinshi bihateye. Kuruhande gwaho hariho ivyatsi, umusenyi imbere naho hari abana benshi bariko barakina umupira n’umugabo umwe yambaye umupira w’umuhondo.

Umurima urimwo isombe, isombe mukuziteka uzifatira umwanya ukwiriye nk'isaha ugashiramwo ibintu bitandukanye imboga ikaranga amamesa n'utundi tuntu ku ruhande.

Kwi radio haraye havuzweko muri komine ya Bugendana haza kurwa imvura nyinshi irimwo imiravyo, imituragaro. Ubu, abanyagihungu bose bari mumazu yabo nta muntu numwe ashobora gusohoka.

Kuruyu mutumba wuzuye ivyatsi , abakenyezi baho nabashingantahe , nimborerwa ziteye ubwoba abanyagihugu birirwa babiyamiriza kubera ingeso zabo zibi

Umukenyezi wo murumonge yambaye umupira utukura ari kumwe ninka yibungenze agiye kuyikama kugira abone amata atwarira umuryango wiwe urimwo umugabo nabana

Inkoko y’isake iri mw’ishamba igiye guta amagi azokoreshwa mugutanga kupfuvyi ziri muri kiriziya katorika zabuze abavyeyi kera.

Isoko ryo mu rumonge rifise ivyamwa vyiza, umugabo yaragiye gusumira abana n'umugore wiwe ku mihwi, imyembe, n'amatunda.

Aha turiko turaraba ni muri Ntahangwa, aho abana bavuye ku mitumba itandukanye bagiye kuhogera, batwaye amasabune, birato, ibikwembe eka nivyo kwimonora.

Inzovu ziri hagati y’amazi zirabura cane Kandi zivyibushe, zirindiriye aho ziza kurisha, n’abahigi nabo baraje kugira bazirukane.

Uyu mugabo yambaye ipantaro itabutse kumaguru , hejuru ntakintu nakimwe yambaye, ariko iruhande rwiwe hariho ubwatsi bwinshi ,aho agiye kubuvanaho abutwara mumurima wiwe.

Abacuruzi bahagaze hamwe bariko baraganira ku biciro vy'amavuta ukuntu ahagaze kw'isoko, ariko abaturage ntibagishaka kugura amavuta kubera abatera ingwara.

Aba bagabo babiri bambaye amataburiya y’ubururu, n’amabido yuzuyemwo imiti yo gutera mu murima, bariko barirukanga n’imbwa bashaka kugenda kur’uriya mutumba turiko turaraba.

Abagabo batanu baje gutera imiti mw’ishamba kubera imibu yabaye ikirenga. Aho abagore bibungenze batagishobora gusinzira mw’ijoro.

Iyi fi nayo bayita umukeke, ariko aho itandukaniye nizindi, iyi nuko itetswe mw'isosi. Iyi fi iri mwisorori yera, irindiriye yuko bayirisha ubugari bw'ibigori.

Iyisorori iteretse hasi irimwo amafi ane tugiye kuyategura .Reka ndababwira ibintu tuza gukoresha harimwo: indimu, ibiraya, igitoki tubivange vyose hama tubishire kumbabura.

Iyi fi iri kumbaho urabona ko bamaze kuyiroba. Ubu tuvugana tugiye kuyitegura. Kuruhande hariho ikaroti, itomati n'ibiraya naga sereli tugiy gukoresha.

Iy'ifi m'ururimi rwigifaransa bayita sangara .Aho ikunzwe kurya n'abantu bafise ubushobozi bwo kuyigurira. Iy'ifi ifise akanovera gatandukanye n'izindi dusanzwe tubona.

Aya mafi atanu ni ayo bahejeje kuroba, bayamanitse kumugozi, hasi hariho uruzi rusa nabi. Kuruhande hariho ivyatsi, amabuye hamwe n'ibintu bitandukanye harimwo umurovyi kuruhande

Hari amafi menshi ari m’ubidobo bitandukanye bifise amambara y’ubururu uriko uraraba neza urabonako arahantu bazibiste kungira, ejo bazozigurishe zikimeze neza.

Nkuru barwita urusenga. Urusenga barukoresha mukuroba ifi. Abarovyi nibo bonyene barwigurira iyo hageze mumasaha yokugenda kuroba. Amasaha meza yokugenda kuroba, n'amasaha yo kumugoroba.

Ibivyokurya vyikizungu ndiko ndaraba biteye igomwe. Harimwo ifi yumutse nibiraya bitogosheje vyokurya mwijoro.

Indagala n’imboga zikunzwe na cane cane mu Kayanza iyo zikaranze, abantu bakazirisha imikembe, uburobe.

Ku rubaho hariho ikaroti, umukeke, ibiraya, itomati, tugira tubikarange kuko arivyo tuza kugaburira abashitsi bo muriri joro.

Iyifi yikiro kimwe iri kwisahani yera, uriko uriyiraba ibereye ijisho, iteguranye isuku. Kuruhande hariho itomati ivyatsi , n'indimu.

Aya mazi nayo mw'Ijenda bakunda kuvuga ko hakanye ,ariko igitangaje twagiye tudatwaye imipira yimbeho , tugiye kurondera Ibintu bidususurutsa .

Umugore ariko ararira baraye bamwirukanye bamuziza umwanda , bamusavye ko agenda akarondera ahantu hari amazi nisabune kugira ashobora gukaraba .

Ishamba ryuzuye ibiti n’ibitoke, abana bakunda kuhakinira nacacane iyo bavuye mumashuri imbere yuko bataha iwabo gusanga abavyeyi

Ishamba ryo kwa Karori ryuzuyemwo umwanda, harimwo ibiti, ibigori, ibintu vyose. Iri shamba bakunda kurikiniramwo mu masaha abantu bose bagiye kuryama.

Iri shamba biraboneka ko ryatewe n'izuba ryinshi ariyo mpamvu ivyatsi bimwe bifise amabara atandukanye. Ariko kuruhande hariho inzu yubatswe mu mabati.

Iki kibuga kirimwo utwana dutatu agahungu kambaye i pantalo yubururu nagapira kumutuku, kuruhande hariho agakobga kambaye ikanzu yubururu nako. Hama imbere yabo hariho inzu ya Karori bariko barubaka.

Aya mashurwe yera niyo bazokoresha k'ubugeni bwa Terezana na Polo aho imisa yabo izobera kuri Paruwasi yo hejuru kw’isoko.

Ishamba ryuzuyemwo umuravumba, buriya iki n'igiti gifasha ku buzima bwacu, ku bantu usanga bagwaye inkorora canke mubantu baba bari muza bukuru.

Iki giti gifise amavoka meshi, Abana iyo bavuye k'umashure bakunda kuhaca baje kuyiba rero babafatiye imyanzuro yuko uwo bazofata bazoca bamukubita.

Ibitoki vyinshi vyuzuye mw'ishamba, ibi bidufasha mu gihe dushaka kwenga inzoga canke iyo tugiye kugemurira imiryango yacu iri mubindi bihugu mu ntara zitandukanye.

Ibi bigori biri muririshamba nivyo bazogemurira abarwayi barwariye muri kayanza aho ingwara igiye kibahitana.

Uyu murima uteye igomwe, aho mushiki na musaza bariko bagwanira iri tongo abavyeyi babo babasigiye, bariko bashaka nyumbakumi kugira aze kubunvikanisha.

Aha hantu hari ivyatsi vyinshi vyahameze turiko turondera umuntu aza kudufasha ku bitema hakurya hariho abagabo batatu n'abagore babiri bariko barakoresha inama abanyagihugu.

Iri shamba ririmwo imiti mwinshi. Uno musi twaraye dukoze inama yuko abanyagihugu bose ejo bazozindukira muruyu murima kugira bahakore amasuku harimwo abagore n'abagabo n'abana.

Ishamba ryo muri komine Bubanza ,riteyemwo ibintu vyinshi bitandukanye, harimwo amashu , amateke ,ibigori; aha hantu hakunda guhurira abanyagihugu iyo baje gukoresha inama.

Ishamba ryuzuye ibigori. Ibigori bidufitiye ingira kamaro nyinshi mubuzima bwacu. Uravye muntara zitandukanye, nivyo bakoresha mu gusangira n'umuryango wabo babivanze n'ibiharage.

Aba bakenyezi bambaye ibikwembe bafise ubunebwe buteye ubwoba, abagabo babo birirwa babiyamiriza ,babwira ko bagiye kuzobata mumazi yabo

Iyi myumbati ifise imizi kera ruguru niyo twakunda guteka irimwo ivanze n’ibiharage, mumiryango myinshi niyo bakunda kurya mwijoro na cane cane.

Ibotike irimwo imyumbati myinshi hakaba kuruhande hariho umucuruzi yambaye umupira wumuhondo ariko aragurisha iruhande rwiwe hariho umunzani .

Aya mavoka niyo bagiye kurisha ibijumbu .Iyi bugita nayo niyo bakoreshenje bariko barahata ibiraya, ibonga, n’amashu kungira bashombore kurya kumanwa.

N'ubwambere mbonye abatama benshi ,buzuye ahantu bariko barwanira Ibigori ,abigisha bari babegereye baciye babirukana babwira basubire munzu zabo.

Uyumusozi uratekanye ariko w’uzuyemwo ibikoko bitandukanye harimwo inkende, imbaragasa, udukwamvu, imbeba, abana bongaha ntibasohoka.

uyu mubanyi wanje akanyamuneza afise iyo ariko arabona impene ziwe cumi ziriko zirarisha ubwatsi ahantu hose abayumva amerewe neza ku mutima.

Umugore w'umurimyi afise akamwemwe kenshi kubera yateye iteka n'abamufashije kugira ashobobore kugera ahagaze uyu munsi. Ni umugore afise abana batatu n'umugabo umwe.

Iri shamba ryuzuyemwo imyembe. Abana iyo bavuye ku mashuri, niho baza kwiba kugira batwarire abandi bagenzi babo bigana.

Abagabo bahagaze mu murima bagera muri mirongo itatu, bari kumwe n'abagore batantu bambaye ibikwembe n'ibitambara mu mutwe. Hagati yabo harimwo ibase itukura inyuma naho hari amavoka n'igiti c'igitoke.

Abagabo batatu mw'ishamba yuzuye imboga, umwe yariko ariruka yikoreye amagi kubera imvura yarikuvye, abandi babiri babandanije ibikorwa vyabo.

Abagabo babiri bambaye imipira y'icatsi n'ingofero zifise amabara yirabura. Bakikujwe n'ibiti n'ibintu vyinshi ku ruhande, harimwo amashugwe, imirima.

Abagore n'abagabo bagiye kuvoma ariko imirwano niyose, abaje ubwanyuma nibo bashaka kuvoma imbere yabaje ubwambere ubu rero bariko baragwana.

Epinare irakunzwe cane. Ushobora kuyiteka mw'isombe, mu gitoke. Iraryoshe bimwe udashobora gutahura. Imiryango myinshi niyo ikunda gukoresha.

Iyo ndobo yuzuyemwo indimu zicatsi, z'umuhondo. Ariko abantu benshi bariko baravugako zabateye ingwara, nubu benshi bari mu bitaro.

Rimyi yagemuye amateke ariyo bitwa amafyiru. Sagato amaze imisi arembeye mu bitaro aho abaganga bamutegetse ko ariyo nryo yonyene ashobora kurya muraka kanya.

Abagore benshi bazindutse mu gitondo ca kare bagiye kurima , gusoroma, eka no kubagara kugira bashobore kurondera infungurwa z’abana babo bagiye ku mashure.

Aka gatoki naho ari gato kagiye gusangira abantu mirong’itatu. Ni bitabakwira, niho baza kurondera ibindi bintu mu murima bashobora kurya ngo bibakwire.

Muraka karere huzuye abagabo benshi bariko bararaba abantu baraye bapfiriye mu murima wo kwa Joshuwa aho baza kubaza amakuru atadukanye yuko vyageze.

Impene zine zikoraniye hamwe nkuko bisanzwe, zigiye kurisha mu murima wuzuye ibigori nimboga. Akazuba kari gatotahaye zari zigiye.

Imyumbati yuzuye amababi y'amateke, niyo tuzokoresha muhira mu gutegura ibintu abanywanyi bacu bakunda bazokoresha ku musi wo kwibuka abagiye.

Aba bagore bafise akamwemwe kenshi, kubera bagiye mu rubanza rwo kwa Karikurubu aho bagiye kunywa isongo urwarwa nivyo kurya vyinshi bibarindiriye .

Ikibuga gisa nicatsi cuzuyemwo amazu yasugumwe, ibiti, imyembe, amavoka, ibiraya, imyumbati, abanyagihugu bose niho bahurira.

Umugore n’umugabo bazindukiye mw’itongo ryabo, nk’uko bisanzwe, gusoroma ibiraya. Amasaha yarageze kure umugore atahutse kuraba abana.

Imyumbati yuzuye igunira bavanye mu murima aho imvura yari iyirembeje muri aka kanya bagiye kuyitwara mu isoko kugira bayigurishe amafaranga ibihumbi bitanu.

Imyembe idahiye iraryoshe cane. Ntaho itandukaniye n'imihwi, n'amananasi birirwa batembereza mwisoko yo Muruvumera aho usanga nibiciro bizimvye.

Uyo mugabo yambaye ishati n'ipantaro ahagaze hejuru kumabati, aho ariko araterera ibigori umugore ari hasi yambaye ibikwembe. Imbere yuwo mugore hariho igunira irimwo ivyo bigori.

Uyu mwonga urimwo ivyatsi dushobora gukoresha mu kwubaka inzu, mu gusakara canke inka zikarisha bitewe n'uko bingana.

Aba bagabo babiri mubona umwe yambaye ipantaro yirambura uyundi yumbururu baje kwanikira ibigori bazotwara kugurisha muntara ya Kirundo ahantu bahagaze hariho inzu yubwastwe mu matafari.

Amasaka ni meza cane. Ushobora kuyakoresha ibintu bitandukanye ,harimwo ubutsima ushobora kurya mw´ijoro canke imvuzo zo kunwa iyo mugiye ruguru.

Izi karanga baraye bazisoromye mw’ijoro. Aho, bagiye kuzikaranga kugira bashobore kuzitwara kw’isoko, bazigurishe. Ikiro kimwe n’amafaranga igihumbi.

umugabo wa Suzana mumurima wiwe yateye imiteja yonyene . Eka murugo iwiwe ntakindi kintu ashobora kurya, nivyo vyatumye umugore wiwe yahukana kubera adashobora kurya ivyo bintu.

Uyumugore ariko aratwenga cane birabonekako yaryohewe yambaye igikwembe gisa n’ubururu hamwe nagatambara kumutuku. Uravye ibintu bikikuje inzu yiwe harimwo amatafari.

Aba bagore batandatu harimwo n'umugabo umwe bafise urutaro ruriko ibiharage bifise amabara atandukanye uravye inyuma yabo hari ibiti vyinshi harimwo ivy'amavoka nivy'imyumbati.

Iki kibuga cuzuyemwo ivyondo, harimwo abagore bavanze n’abagabo, bamwe bafise amasuka abandi nabo bafise ishoka. Kuruhande rwabo hariho ivyatsi abantu benshi bariko baratema.

Mu ci niho ibintu vyinshi biba vyeze ariko kugira ubone umuntu aza kugufasha mutuzi two muhira biragoye , Abavyeyi baba bagiye kurima.

Abashingantahe bazanye ibiharage bifise amabara atandukanye, biri mumasafuriya. Bagiye kubiteka kugira twumve itandukaniro rihari.

Uyu mupfasoni w'umucuruzi afise igunira ry'uzuyemwo ibiharage aho arindiriye abakiriya biwe ngo baze kumushorera ivyo bazoteka kubunane.

Uyu muganga aje kuvura iyi nkoko yagize isanganya kwi barabara. Abavyeyi bose bashengereye bibaza uko vyagenze.

Iyi nzu yuzuyemwo inkoko ijana. Murizo, nyinshi ziragwaye ntizishobora kurya, kuryama no kuruhuka ngo zigende kurisha.

Umugore wumupfakazi womuri komune bukike ari mwishamba aragiye impene n'intama, iyo ntama niyo bazokoresha kumusi waba isilamu aho batumiwe kugendera inzego nyinshi zitandukanye.

Aba baganga batatu bariko baratwenga ,bambaye amataburiya y'ubururu nama pantaro yera ,harimwo abagabo babiri n' umugore umwe. baje kwigisha abanyagihugu ukuntu bokwirinda ingwara ya Marariya.

Uyu mugore yambaye itaburiya n’agafuka munwa ari mw’iraro aje gusuzuma iyi nka ifise ikibazo. Inyuma yiwe hari ivyatsi vyinshi n’inzu yubatswemwo imbaho.

Inka zibiri z'inzungu ziriko zirarisha. Buriya, ibi bitungwa bidufasha ku bintu vyinshi vya misi yose harimwo kuduha amata, kuronka inyama dukoresha ku misi mikuru n'amavuta y'inka.

Ingurube iri kwonsa abana bayo naho igira umwanda mwinshi ariko igira inyama ziryoshe cane abantu benshi nizo bakunda kwirira

Aba bagabo batanu bambaye amataburiya yicatsi, bafise inyuma mu mifuka yabo amazi n'ibatabu mu ntoki ,baje kuraba ahantu dutungiye inkoko tuzokoresha kugira baze guteramwo imiti.

Udukwavu dutanu dufise amabara yera, amatwi ashinze n'amaso atukura. Inzara zigiye kutwica. Ariko uravye inyuma yazo hariho imbaho n'ibiti vy'imikaratusi.

Umwana w'umukobwa yambaye impuzu z'ubururu afise n'igikombe c'umuhondo muntoki, iruhande rwiwe hariho inka ifise amatwi manini namazuru n'umunywa muremure.

Inka zibi zinyambo zinzungu ziriko zirarisha kuzuba kera bazitangamwo mugusaba umugeni umuryango ukazifata yishimye

Muririshamba harimwo impene zitatu, zibiri zifise amabara yirabura iyindi ifise ibara ryera, kuruhande rwazo hariho inzu yubatswe mumatafari hamwe nigiti cigitoke .

Hari utwatsi dutotahaye, aho inka igiye kurisha ikikujwe n'ishamba. Utibagiyeko uwo munsi wari umunsi mwiza aho inka nyinshi zari zigiye kurisha ari nyinshi.

Utu dukwavu twera turiko turya ivyatsi biraboneka ko twibungeze, ahubwo nuko twabuze ivyo gufungura. Ejo aho bukera, bazodutwara kw'isoko.

Iki kinyoni bacita ikinyeshamba gifise ibara ryirabura , namaguru maremare umunwa wayo urasongoye, gihagaze ahantu kumazi ,gikikujwe nivyatsi .

Iyi misambi itatu yirabura yo kwa Karori ejo twahuriye mw'ishamba irikumwe n'abana cumi na batanu, abagabo baba muri ivyo bihugu nibo bamaze imisi biyunvira ico yaje gukora.

Ikigikoko ndakizi giteye ubwoba. Gifise amababa abiri namaguru iyo kikuriye amenyo ugenda kwivuriza aho bita kubushikiranganji.

Iki kinyoni cirabura nico mw,ishamba gifise amababa cumi natanu umunwa usongoye namenyo ashinze namaso yirabura.

Ikinyoni nico mw'ishamba gihagaze k'uduti, gifise umunwa muremure ufise ibara ry'umutuku, amababa yera arimwo nayirabura hamwe nayafise ubururu.

Iyi nyoni ihagaze kudushami dufise amabara meshi harimwo na mashurwe, uriko urayiraba urabona ko yishwe nimbeho ifise umunwa muremure n'umurizo inyuma

Ikigikoko cirabura nikiyabu kiraba mwijoro gusa. Cariko kiriruka kubera abasuma bari bakirembeje cirigwaciba inyama.

Iyi nkende iri kukiyaga ca tanganyika ifise umurizo munini amaboko abiri, n'umutwe ,n'umunwa w'irabura aho iriko iraraba abantu bariko bararengana mw'ibarabara.

Iyinuma ihagaze mu murima wuzuye ivyatsi vyinshi, ifise amaguru abiri amababa maremare n'umunwa usongoye ijisho ryayo rirahishiye.

Izi nyoni zibiri zitukura, n’inyoni za kizungu. Abatunzi kenshi bakunda kuba bazifise mu mago yabo, aho zisubiramwo ibintu vyose umuntu avuze. Eka ziraryoshe kuraba.

Izomvu n’igikoko gifise ibiro vyinshi gitinyiste nw’isi yose. Aho cahuriye nuyu muzugu mw’ishamba ashaka kugenda kwiba muruyu murima.